wannan darasi ne a kan addinai daban daban da ake da shi wurin bautan addinan takardun addinan da kuma alamomin addinan india gari ne: mai addinai kala kala kuma dukkanin addinan suna bauta ma allah ɗaya ne amma hanyoyi daban daban kowane addini yana da takardunsa na bauta yana da wurinsa na bauta da kuma alamominsa na bauta addinan da za mu duba na india shi ne hindu islam kiristanci da kuma sikh addinin hindu suna bauta ma alloli kala kala daban daban takardunsu na bauta ana ce mashi ramayana da bagavargita suna bai wa allolinsu abinci kuma suna sallah a wuri da ake kira gidan da ake kira temple alamominsu na bauta shi ne harafin arm da kuma swastika addinin musulunci kuma suna bauta ma allah a wurin bauta da ake kira masallaci bukukuwansu na addini da sallolinsu duk ana yinsu ne a masallaci takardunsu na bauta ana kiranshi alƙur’ani kuma alamominsu na addinin musulunci shi ne sabon wata da kuma tauraro addinin sikh kuma suna bauta a wurin da ake kira gurdwara suna da malamansu na bauta ko abin da suke bauta ma guda goma ake kiransu gurus gurunsu na farko sunanshi nanak dev ji shi ya fara wannan addinin sikh takardunsu kuma na sikh shi ne guru granth sahib guru granth sahib kuma alamominsu na bautan sikh ana kiransa khanda sai kuma addinin kiristanci takardunsu na bauta ana kiransa bible sannan a bauta inda ake kira ana dai bauta masu a hanyoyi daban daban wannan darasin yana koya mana cewa dukkanin addinai kuma suna koya mana cewa mu mu daraja dukkanin addinai kuma mu zama muna son juna muna alaƙa da juna da kyau

A wannan bidiyo za mu yi magana a kan muhimmancin lafiyar jiki, gyara lafiyar jiki, muhimmancin motsa jiki ko kuma abin da ake ce ma aikin horo a Hausance. Um Abin da ya kamata abin da ya dace ya kamata kowane ɗan'adam, miji ko namace, ta yi shi ne aƙalla ta keɓe minti talatin kowane rana domin motsa jiki. In ka duba minti talatin a kowane rana sai kuma aƙalla kwana biyar a kowane sati. In ka duba yanayi gabaki ɗaya kowane mutum yana da awowi ɗari da sittin da takwas cikin sati. Ka ga irin dumin yawan awowin nan idan ka cire minti talatin kowane rana a cikin dukkanin awowi na ɗari um ɗari da sittin da takwas awa biyu da rabi kaɗai ne ake buƙata saboda motsa jiki. To ka ga in kana wannan kullum har abin ya zama jiki ya zama kamar wanke baki ya zama kamar ayyukan kullum kamar wanke baki da kuma da kuma a'a wanka, alal misali. To ka ga gyaran da lafiyar jiki ko kuma motsa jiki yana da muhimmanci sosai don yana karewa daga cututtuka kamar irin cutar suga, cuta na zuciya da kuma irin cutar ƙiba; yana ƙara buɗa ƙwaƙwalwa, yana ƙara kuzari. Kuma ka ga yana ladabtarwa yana ladabtar da don ya kasance ya san abin da ya kamata ya yi a kowane lokaci kuma yana ƙara wa mutum ƙwarin gwiwa. To ka ga wasu suna um motsa jiki ne saboda su zubar da jiki su zubar da ƙiba, wasu kuma saboda irin cututtukan da suke damunsu ko irin cututtukan suga ko cutan ƙiba. Wasu kuma suna yin shi don su kasance sun gyara siffansu. To ka ga abin da ke da amfani kuma shi ne in ana motsa jiki koko ana ana haɗa shi da cin abinci mai kyau. Ka nema mai mai kyau da kuma nama mai kyau in ka haɗa shi da motsa jiki da gyaran jiki yana da muhimmanci sosai. Za ai taimaka ma rayuwa mai kyau.

Barkanku da yau barkanmu da yau haka, yanzu zamu yi magana akan darasin yau shi ne darasi akan addinai guda biyar mafi girma a duniya ko mafi yawa masu mafi yawan mabiya a duniya. Na farko dai addinin da zamu yi magana akai shi ne addinin Hindu ana samun a ƙasar mutaane masu bin addinin a Indiya suke. Addini ne wanda ya yarda akwai Alloli cewa Alloli dayawa dayawa dayawa dayawa, suna da Alloli kala-kala ba wai Allah guda ɗaya ba. Masu bin addinin Hindu sukan kai mutaane aƙalla biliyan guda ɗaya. Addini na biyu kuma da za mu yi magana a kai shi ne addinin Judaism wato addini na Annabi Musa, addini da aka samar da ita a garin Israel, su ake kira Yahudu, addinin Yahudawa. Addini na uku da za mu yi magana akai addinin, addinin Budha suna da allolinsu kala-kala Budha Budha budha. Addini da aka samar daga Hinduism shima ana samun sa a irin a ƙasar India da kewaye. Addini na huɗu kuma wanda za mu yi magana akai shi ne addinin kiristanci, addini ne wato addinin Annabi Isa da suka ce aka ce Mala'ika Jibrilu ya zo ya sama Nana Maryam cewa Allah zai saka mata ɗa ba ɗanshi ba dai, Allah zai saka mata ɗa a ciki don ta haifar. Addini ne shima mai mabiya dayawa mabiya dayawa a duniya. Sai kuma addini na biyar shi ne addinin Musulunci Addinin Annabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallama, addini mai gimshiƙi guda biyar, wato na farko shahada cewa babu abin bautawa sai Allah sai Annabi Muhammad kuma Manzonsa ne, sai kuma salati sallah biyar a kowace rana, Zakka wato a ba da a ƙalla um kashi biyu ko kashi uku na dukiya a kowane shekara, sai kuma azumi na watan ramadana sai kuma Hajji ga mai iko sau ɗaya a kowane shekara sau ɗaya a rayuwar mutum. so Addini biyar ɗinnan su suka fi yawa a duniya, zan ƙara faɗan su, nace na farko shi ne; addinin Hinduism akwai Budhaism kuma sai akwai Judaism sai akwai kiristanci sai akwai Musulunci. Wannan addini biyar su ne suke da mabiya mafi yawa a duniya.

Wannan darasi yana magana ne a kan wani auren gargajiya na wani ƙabila da yake kudu maso gabas da ƙasar Najeriya wanda Hausawa suke kiransu da Inyamurai. wannan bikin, ya karya yana gizo, biki ne da aka san da shi, ko ya shiga ko'ina ya shiga lungu-lungu da saƙo yanar gizo an yi bikin iya asali bikin ta haɗu ta yi ƙyau. Shi ya sa a ka san da bikin a ko'ina a yanar gizo. To wannan biki an fara da da abokanan amarya da suka sa kaya ja duk sun tsaya gefe-gefenta. Sai ita amaryan kuma suna ta rawa suna rawar gargajiya sun riƙe mafici, irin na um ƙabilar inyamurai ita kuma amaryar ta saka kaya shuɗi ta biyo ta tsakiyan abokananta da suke gefe-gefe tana ta rawan gargajiya kuma ta kasance tana rawar gargaiya wato bikin akwai biki biki dai an sha biki, bikin Akwai nishaɗi a cikin bikin nan. To amarya bacin an gama wanna rawan ana manna ma amarya kuɗi ana ta manni ana ta ma amarya manni-manni tana ta rawa ana rawa tana cikin fara'a tana cikin nishaɗi abokanenta suna ta mata manni bayan hakan sai amarya ta je ta canjo kaya ta saka kaya wani kaya kala fari da ɗan wasu gwal-gwal. kalan gwal-gwal a cikin kayan da wannan kayan da ta saka ta saka shi ne don ana shirin a ɗaura auren ta musamman. Tare da mijinta, shi ma mijin na nan ya saka kaya fari da hula shi ma gwal. su kai harkar gargajiyansu ta ɗaurin aure ta ba shi abun sha ya sha ta duƙusa gabansa ta ba shi ya sha da goro kuma sai kuma ya aka kammala auren da ainihin wani abinci wani nau'in abincin da ake haɗawa da garin alkama abiki za ka ga kala-kala ana yanka shi, ana yanka shi da wuƙa. aka yanka da wuƙa mata ta yanka ta ba wa miji miji ma ya yanka ya ba ma mata da wannan ne ainihi aka ƙarasa auren nan auren ya yi kyau na musamman.

Kowace safiya muka tashi (?????) zamu je muyi sallah Damu da baban mu muje masallaci muyi sallah In aka dawo masallaci daga sallar asuba'i Koda sauran matayen suna sallah a gida Aka dawo gida maimakon kowa yaje ya kwanta Umm baya yadda aje a kwanta Sai a tara Kowa ya dauka quranin sa A tare a wuri daya ayi karatun qurani Saikuma ayi askar Wata addu'an daya kamata ayi kenan duk sai aga ana addu'oi Sai a gama karatun qur'ani ayi addu'a ƙannen da za'a biyama abiya ma karatun su Sai wani kuma guntun wa'azi da za'ayi sai'ayi Sannan kuma sai atai ai barci To kaga wannan abun yana faruwa kullum, kullum, kullum safiya Ana wannan Har'an saba abun yashiga jiki S o ba'a bacci kira sallar asubah ana taruwa ayi karatun alqur'ani Ayi addu'a Sai ayi wa'azi Sai kuma taron da akeyi na... Mutanen gida, iyali gaba daya ana yinshi kawai irin, Lokacin sallah haka Tsawon kwana biyu na sallah sai kaga Yayannu da sukai aure da kuma Yaya da suka, da suke suka tsaya tare damu da kuma sukai aure saikaga sunzo da yaransu baki daya Kowa yayi shirya shiryan kayan sallah sai'a taru a gida.. Aci abinci aita ganawa... Haka dai gida saikaga gida ya cika Kwana biyu na sallah A rana na uku kuma na sallah Wasu da Yan ina ne na kusa kusa irin dannisan suba suna kawo Umm ziyara suna kawo gaisuwa Lokutan muna dan fita Sai muje muyi gaisuwa ah inda Ya kamata So kaga Ba sai lokacin sha'ani kadai bah Ko lokacin biki ba Dama wannan abun yana faruwa a kowace sallah Sallah ƙarami ne sallah babba ne sallahharfa ranar sallah Umm Kowa dai na gidanshianje Idi andawo anyi abunda ya kamata amma sallah na biyu Kwana biyu na biyu shine kwanan da ake Ziyara ake yawo so gida na cika musamman Iyalan mu da sukai aure suna zuwa Umm Sukai aure suma suna zuwa umm yaran su suna zuwa Muna tarewa wuri daya ayi hoto... Aci abinci ayi wasa Ayi dariya A shaƙata Yamma yayi sai kowa ya wuce

Aiki mafi tsawo da zance nataba yi! Shine wani aiki a yanar gizo Watam muna fassara abunda mutane suka fadi Ah wani panni kuma saikaga ba fassara bane, Muna dai rubuta abunda suka fadi Haiya karanta shi a rubuce Sai kaji abunda aka fadi Sai ka rubuta da wayanka To wani lokaci sai kaga kana.. sauraren..... maganganun wani lokaci zakaga anyi magana baka gane ba saika Koma ka kara ji kamin ka lokaci na tafiya Kuma Iya tsawon aikin dakayi iya kudin da za'a baka Kuma wani lokaci kana cikin buƙata Ga aiki... Amma kuma yana buƙatar lokacin ka Imbaka yiba bazaka samu kudi ba So kaga in kayi zaka samu kudi Ink ka karayi kuma kudin za'a baka zaifi yawan da kayi guda daya kayi guda biyu kayi guda biyar kai kudin da zaka samu zaifi Da wanda yayi guda daya So umm nayi aiki.... zaikai awa goma sha biyu a rana Ko bama rana daya ba, Inaga hadda ranakun da suka biyo bayama nayi aiki lokacin da Abunda nake son cinma S o inada kudin da nake tattarawa Ina ta tattara kudin nace toh kaga inbaka aikin nan ba bazaka cinma gurinka ba S o inata aikin akai akai sati daya Amma ni kuda a rana daya ina aiki Sama da Awa goma sha biyu Abun kaman wasa ma haka yake Sauda dana tashi bacci Bana komawa bacci waya, ga hannu gani da waya na a hannu Inkaga nabar wayana shine naje sallah Ah har ina cin abinci ma ina aiki Saidai wanka kuma um can cikin dare sai kaga An dan kwanta anyi barcin awa hudu haka Wani lokacin har cikin daren sai kaga aiki muke wani lokaci ba kowane aiki mai kwau ke suwa ba Zai'iya yuwa kaga da rana kake aiki zakaga abun Duka baka ji da kwau bazaka samu kayi aikin ka da kwau ba Amma bayan haka gaskiya anji jiki Saboda za kaga cewa bayan aikin an cinma guri bacci sai kaga yana zuwa a kowane lokaci Sai kaga rayuwarka duk baima dadi baka gane abubuwa duk saboda rashin bacci Andai cinma guri amma dai jiki yaji jiki Gaskiya anji jiki So ummm......... Yada bacci sosai, bacci da ba'a samu anyi ba A ƙalla ya kamata ba ace mutum ya samu bacci awa shida amma tunda kaga ana neman Kuma bacci ba abun wucewa bane Baccin yazo yana ta tarowa yana ta tarowa Har kwanakin da suka zo suka biyo baya bacci kawai mutum yake Kadan ya rage mutum ya fara ciwo Amma dai Allah ya taimaka

Aikin da nakeyi a kowane yammaci A tsare yake abunda nake kullum lokaci a yammaci zaga a tsare yake, Saida kaga um Ana duba duda cewa yammaci na fara daga karfe hudu Har zuwa ƙasa So yammaci yakai karfe hudu ana sallar karfe hudu An gama sallah an idar da sallah Sai ayi askar Watau adu'oi zuwa ga kariya adu'oi askar da akeyi ka zauna kai adu'oi ana adu'oi Inna gama adu'ar akwai wani aiki da nake na yanar gizo Ana samun aiki Mafi yawa a lokacinda Kuna dan farawa Bawai ina farawa in cigaba bane Amma ina dan farawa domin ya bani karfin guiwa Anjima in na dawo inyi cigaba Sanna in naga wasu abubuwa sun taru sai kaga Zan samu karfin da zan Cigaba akai Sai kuma bayan na dan fara nadan tsaya sai in Motsa jiki To kaga aikin da nace za'ayi nan yawanci in na fara yinshi In nakai jikin dare ina yinshi So bana samun isahsshen bacci So saida safe sai kaga cewa Na gaji da safen nan da zan Motsa jiki ban samu na motsa jiki ba Sai bacci kawai zantayi To ina bacci kawai Motsa jiki bazan samuinyi ba kaga kuma baza'a iya motsa jiki da rana ba tunda akwai rana rana ya fito yayi zafi motsa jiki bazai yi kwau da rana ba Lokacinnan sai kaga nakai motsa jiki na cikin yamma So yamma nayi sallah Nayi askar Sai Para aikina na yanar gizo da nace inna fara zuwa wani lokaci Sai in motsa jiki Ina motsa jiki minti talatin minti Arba'in da biyar haka Sai aje kwallon ƙafa ana zuwa kwallon ƙafa kamar irinsu ƙarfe Biyar da rabi haka Sai aje kwallon ƙafa kwallon ƙafa ce daga karfe biyar da rabi har zuwakarfe Shida da rabi Zuwa awa daya ana buka kwallo Shida da da rabi haka Zaka dawo kuma sai ayi wanka so kaga wannan abu yana faruwa Kusan kowane lokaci Ai sallah ai askar ai danyi aiki A motsa jiki in aka motsa jiki sai aje kwallon kafa Aje kwallon kafa a buga kwallo A dawo Ayi wanka Sai a kara sallah kuma Da sallar yamma da sallar azahar ga sallah Sai a dawo Sai a ci abinci So wannan Shiya kasance duka abunda nakeyi a kowane yammacin kowane rana Aikin da na saba na kasance ina yi kenan

Bacci pa abu mai mahimmanci sosai ne Na yadda da cewa bacci, Abu mai mahimmanci sosai ne Umm bacci na amfani da kwakwalwar mutum yana soya huta daga safiya har dare muna Kullum mu muna Aikace aikace kaya kana wannan dade da zaranka tashi ko kana bacci ma kwakwalwarka na, Yana aiki amma dai aikin da.., Kwakwalwarka dakenan kake bacci ba irin wanda in kana tashe bane Cewa da daddare kana dan hutar da kwakwalwar ka In kayi bacci Ba dole sai cikin dare ba koda rana inkai bacci kana hutar da kwakwalwar ka Amma in kana tashe kana wannan kana kaza kana tunanin nan kana aikin wannan kana wannan kana wannan sai gaka duk kwakwalawar ka inka duba za kaga cewa kwkwalwar ka shiyake Shi yake Umm aiki, aiki aiki um Mafi yawa a jikin ka Kana motsa jiki kwakwalwar ka ya huta Dukka abunda kake yi kwakwalwar ka ne keyi Kamar shine Uhmm Abunda yake Duka Duk sauran kamar ace motane kAI kwakwalwar ka shine direban motar Ka gane? Wanda shi yake jagorar duka abubuwan da ke jikin ka To da yake jagorar dukan abunda ke jikin ka Direba ai shima yana gajiya saidai kaji me zai faru Za'a yishi Wannan ba kwau So saisa yake da mahimmanci cewa duk aikin da kakeyi Ana.......... Bada shawarar cewa akalla ya samu baccin awa Shida kwane rana Baccin awa shida akalla kenan saka iya samun fiye da haka yana da kwau Fiye da haka ma awa shida kowane rana inka samu, baccin awa shida So daka samu baccin awa shidan nan za kaga kwakwalwar kaya huta, Inka tashi da safiya sai kaga kaji jikin ka umm, Yazo Kaman Sabon abu An wanke shi Baka da wani damuwa baka da wani... To, to kaman mota yake ma ko mota kome kake dashi ko abun aiki ne ya, ya ya wahala yasha wahala Kai hutar dashi kadan gyara shi In zaka fara aiki A wani rana sai kaga kamar sabon abu kake so ka fara Shi yana da mahimmanci sosai kowa lokaci In nayi bacci Awa shida inata baten awa shida wani lokaci in nayi bacci cikin dare ina aiki har cikin dare Zuwa karfe koma sha biyun nan kokuma zuwa karfe shi daya karfe koma sha daya ko kuma karfe daya na dare Sai kaga nayi bacci To kaga zan tashi karfe biyar sallar asubah'i Inka duba sai kaga awa hudu kadai na samu So tunda awa hudu na samu bana, Tashiwa in cigaba da aiki ba Sai in na dawo sallah nadan yi wasu askar sai in tabbatar na koma bacci kuma Insamu akalla baccin awa biyu kuma kaga biyu da hudu in na hada yazama shida kenan Koda yake anso yazamanto kodai A a wuri daya amma dai wannan da nake shima Yana dan dama dama Kuma yana taimako na sosai sai kaga na tashi Ina aiki sosai Fiye da yadda ya kamata

Ai babu dama Kowa na bukatar taimako A wannan namu da muka kasance yanzu Inka nannade hannunka sai kaga talauci yazo ma, Baza ka dogara da aikin gomnati ba Tunda kudin bazai isheka ba Aikin... da kake kuma na hannu bazaka iya hutawa ba daka huta sai kaga Abunda kake samu bazaka samu ba Yawan aikin ka Yawan kudin ka Yawan hutun ka yawan rashin ka Haka yake sai kaga ka kasancekana aiki kana aiki kana aiki kana aiki saboda kana ganin kudi Bawai ma danka tara ba saima dan ka samu ka biya bukatunkamukatun da ya kamata ka biya Kaman su cin abinci su tera su biyan kudin wuta biya kudin gida biya ma yara makaranta kudin makaranta da wasu abubuwa To daka dan huta sai kaga duk Babu kudin nan kuma amma toh kuma ya kamata ace Mutum yana hutu Dunda mutum ba Mutum ba... ba, ba jaki bane Ko jakin yana neman hutu Saisa kake ga cewa in ka samu hutu to akwai aiki, ayuka dayawa kaman gyaran gida Shara Wan, umm wanke wanke wanke kaya Yima yara wanka, yara makaranta da wasu abubuwa da dama daya kamata ace kanada haƙƙi, hatta yin abinci ma zaka ci abinci Domin in baka dafa abincin ba wazai ma In kace zaka ka sai abinci da wane kudi zaka saya? Shiyasa kaga in ka samu wani ya taimake ka Ka samu wani dan ya taimake ka Ka samu wani ya taimake ka ya yaye ma wannan Damuwar wasu ayuka yake ma sai kaga Ka samu kwanciyar hankali Lokutan daya kamata ace ka kuma kana aiki gida Sai ka kara Sashi ma hutu ko kuma ka sashi ga aiki Zakai raba shi biyu kana aiki kuma kana hutu Abun akwai jin dadi sosai akwai nishaɗi yana kawo sauki Sosai sosai akan yadda Kowa ke buƙata Kana aiki kana ganin kudi Wani ma da (????) sai kaga ya cirema alawi shi kuma shi a wurinshi aikin shi yakeyi tunda in ya gama zaka dan bashi kudin, A wannan hanya Ta wani panni Abun yanada mahimmanci sosai yana sa jin dadi umm abune sosai da yake taimaka na sosai yana kuma sosai kowane lokaci Kuma akan ayukan da zata bada kudi Sai kuma insa yimma kuma akan hutu Ayukan gida kuma indan yi wasu kadan sai in samu wanda zai taimaka man ya tayani sauran wanke wanke wank, Yima yara wanka, wankin kaya ne da abinci Da irin abubuwa haka Yana da mahimmanci sosai Sai in na samu taimakon nan